Zie no bɛ koɔrɛ bome. Ka pɔɔbɛaayi ne bibiir rata a are. Lɔɔrɛsere meŋ bebe. Ka nerkão zɔm moto, bome ɛoŋaa moto niŋe. a pɔɔ kaŋ peɛole baage ne polente. A bibiir rata nɛ poɔ, a ayi su ne kpapɛlɛ.

Zie no di a di a kaesere, di kyansere a te sɔbaaza. Ɛkyɛ a zie peɛle ne sokpɛɛŋ noɔr, nebɛ are a sokpɛɛŋ noɔr, zoor kyaana di bebe a zie

Nebɛ lɛ ɔŋnɛ kõɔ. Bibilii lɛ bɛ. Bɛ zaa de ne ɛ ba bookyiri a kyig a kõɔ poɔ. Kan tarɛ raba. A raba en pelaa. Kan raba e buluu. ɛ kan bookyi no o tɛr.

Pͻge no zeŋ, ka orͻba biŋ peԑloo koo tare sõͻ a ŋmare ne bome ԑ kyee a bome a mine a yaŋ pԑretԑ poͻ a de dͻgele orͻba naŋ e bomponaa zu. ԑ kyԑ a bome o naŋ doole kyeena kuripootu zu na o doole ane saala.

Nobԑ na kyere, su bonsԑlebԑ, ԑŋ kpawoozeere. A onaŋ de a niŋe o zԑge naa o nu a kyԑ yuo o noͻre ԑ kaŋ meŋ su kpare dõͻre a are ne a be.

Kaɛ ayi. Kaŋ en zeɛ, ka kaŋ e pelaa. A laa zeɛ na nigleɛba kyɔge a ka pelaa koŋkogi yaŋ, ɛ a kaa pelaa nɛ pɛre a zɛŋ do saa zũ, ɛkyɛ a niŋe sig pule, oo ŋmore o zaa, a kaa zeɛ meŋ ŋmore. Ɛkyɛ dɔɔ are a yaŋ noosi magese.

Bibiira zeŋ daa zu. Bɛ en nobɛa yopoi. Ka ayi kparre bɛ na sua a bɛ ɛoŋ kperrea. Ɛkyɛ voɔre me bin a daa zu bɛ na zea a bɛ gbɛɛ pilem a tensɔg.